Paɣaba ayi n ʒɛya ka do yinga ʒɛ bi nyaanga ka di ŋmanila so yɛn zaŋla binshaɣu ti ŋun wuɣi o nuu maa ŋun wuɣi o nuu maa mii di ŋmanila viɛlim kompitisa ka bi niŋ ŋun di maa ka bi yɛn zaŋ binshaɣu ti

Kantɛ balibu balibu ka bi zaŋ pa zaɣ viɛla zaɣ dozim biɛni zaŋ ʒiɛ biɛni zaɣ vakaɣili biɛni zaɣ sabinli ka di gabi gabi kalas

Kpɛ nyɛla bia mini o ba saha bi dirila bindirigu di mii ŋmanila nagbani suuli ka bi diri maa ka bia maa mali bindirigu maa niŋdi o baaba nolini n tiri o baaba ni o di bihi ayi shab gba ʒila bi nyaangi maa

Gbanzabi n mali namda nim balibu balibu ka zaŋ dizaain nim niŋli n zaŋ niŋ daani kohara nabikiin nima n paya ka chɛ katalɛm gba paya